Meshaan waxaaa yalo miis iyo kuraas miiska waa cadaan daha meesha ku xirana waa cadan midapaka gurigana wa cadees mutuleelkan wa cadaan

Meshan waa hool waxaa yalo misas iyo kurasman miska marad saran gadud wayay saxmanka waa cadan caag cafi aasaran hoolka kudahisa waa dahabi